Mu kifaananyi kino mulimu enjuki, ng'enjuki zeesibye ebirimba naye mu makkati gaazo waliwo enjuki emu ezigatta, ng'egatta zino, ekirimba ky'eno n'ekirimba ky'eri, ng'ate waliwo ne langi enzirugavu emabega w'eki w'ebibimba bino eby'enjuki; ng'enjuki zino zisaasaanyizza ebiwaawaatiro byazo.

Mu kifaananyi kino ndabamu amazzi nga waliwo ne n'enjuba evaayo, naye ng'amazzi gano gaakako enjuba eno eyaakasituka, ate nga mulimu abasajja babiri abakutte amalobo, abalabika nti nno bali mu kuvuba.

Mu kifaananyi kino mulimu oluguudo. Oluguudo luno luyita mu kifo ekiringa olusaalu. Mu lusaalu luno mulimu ebizinga eby'emiti, nga mu miti gino mulimu ate n'omuddo ogwamera wansi. Oluguudo luno teruliimu kidduka kyonna naye nga oluguudo lukalu, lulimu n'enfuufu.

Ekifaananyi kino kiraga amazzi oba ennyanja, ng'ennyanja eyo eri ku lusozi ate waggulu, yeetooloddwa emiti egya kiragala. Wansi eri waliyo amayumba nga kiringanga ekibuga ate ku mabbali g'ennyanja waliwo oluguudo nga eri waliyo aa ebire ebya bbululu n'ebyeru.

Mu kifaananyi kino mulimu eppipa nga eppipa eno eriko enseke, enseke ezigenda mu mugga ate nga waliwo n'ekidomola, waliwo n'amayinja nga mu ppipa eno bafumba mwenge waliwo n'enkata wansi n'ebiti ebikalu.

Mu kifaananyi kino mulimu ennyanja, ng'ennyanja eno emabega waayo waliyo enjuba, n'genjuba evaayo buvi ku budde obw'oku makya. Ate waggulu mu bire waliyo ebire ebikutte ebiddugavu ne wabeerayo n'ebire ebya kyenvu, ng'ebire ebiddugavu biringa nti enkuba egenda okutonnya. Ate ku mazzi ag'ennyanja kuliko amayengo. Amayengo galiko olusana olwakirira.

Mu kifaananyi muno mulimu eryato naye nga liddugavu be zzigizzigi, mulimu amazzi ng'amazzi gano galiko amayengo. Amazzi kuliko omusana ng'omusana gulinga ogwakavaayo ne gulabikira mu mazzi, ng'amazzi gano galabika nti nno galiko oluyengoyengo.

Mu kifaananyi kino ndaba nga mulimu amatundubaali agakola ebisiikirize abantu mwe batundira. Mulimu n'ebizimbe ebya kalina, waliwo ekizimbe ekiri maaso ekitannaba kuggwa; ne wansi waliwo abantu abatambula nga bayita wansi w'ebizimbe ebyo ssaako n'amatundubaali ago.

Mu kifaananyi kino mulimu olutindo. Wansi w'olutindo waliwo amazzi, waggulu waalwo wayitayo emmotoka. Ate ku luuyi eri waliyo amayumba, nga waliyo emiti, waliyo n'omuddo, waliyo n'ensozi eri ezirabika, waliyo n'ebire ebikutte.

Mu kifaananyi kino mulimu aa ebimuli nga bya langi eya kakobe ate ku bimuli bino biri ku buti bubiri nga kuliko n'enjuki enjuki eno eri ku luuyi olumu olw'ebimuli.

Mu kifaananyi kino mulimu amayinja ag'olwazi amanene, ng'ate waggulu w'olwazi luli olunene waliyo omuzira, waliyo n'ebire ebikutte ng'ate wansi waliwo amayumba ameeru, waliwo n'amazzi agali wansi.

Mu kifaananyi muno mulimu abasajja babiri, ng'omusajja omu ayambadde essaati nzirugavu ate omulala ayambadde essaati ya bbululu nga bonna bakutamye wansi basiba ekintu ekyeru ku kugulu kw'omuntu omulala atategeerekese oba mukazi oba musajja.

Mu kifaananyi kino mulimu eddiba. Eddiba lino lirina obwoya obumu nga bipaapi bya kiswaswaswa ate ebirala nga byeru. Kuliko n'olwoya olulala olusituse nga lulinganga olusanirire nga era eddiba lino lirabika ntinno teriri ku kisolo.

Mu kifaananyi kino mulimu enjuki, enjuki eziva mu muzinga. Enjuki ezimu ziri ku mulyango gw'omuzinga nga ziraga nti nno zifuluma. Ate endala ne ziraga nti nno zo ziva wabweru nga zaagala okuyingira nga ziri mu bbanga ziyingira mu muzinga.

Mu kifaananyi kino mulimu enjuba waggulu mu bbanga, ng'enjuba eno yali evaayo. N'ebeera nti nno yali eyina ekitangaala nga ky'amaanyi. Ekitangaala ne kirabikira ne mu mazzi. Amazzi gano gaalabika ng'ekifo kiddugavu naye nga enjuba n'ekireetera okubeera nti nno kiriko olutangaala oluva ku njuba. Mulimu omusajja ayimiridde akutte eddobo.

Mu kifaananyi kino mulimu amazzi nga waliwo n'enjuba eyaakavaayo ku budde obw'oku makya. Ebire ne bifaanana nga byeruukirivu olw'enjuba eno n'amazzi ne gafuuka meeru olw'enjuba eno. Waliwo abantu babiri abayimiridde mu kifaananyi kino nga bayina ebintu bye bakutte ebiringa ng'emiti nga gyo gikwataganye waggulu.

Mu kifaananyi muno mulimu omuntu akutte ebimuli, ng'ebimuli bino bya kakobe waggulu waabyo ate buli ku buti obwa kiragala. Omuntu ye ayina emikono, ayina engalo nga njeru yeru ate ayina n'enjala nazo nga njeru. Ebimuli abikutte wamu kisaaganda.

Mu kifaananyi muno, mulimu ennimiro eya kasooli omungi, nga mu makkati gaayo waliwo oluguudo, oluguudo luno lujjudde omuddo, ng'oluguudo luno lusaawe bulungi okugendera ddala, nga kasooli ono yakola ennyiriri ezaatereera obulungi.

Mu kifaananyi kino mulimu omuntu atudde mu lyato naye ng'omuntu ono a ai akutte enkasi, obudde bulabika nga bwa ku makya ng'enjuba evaayo buvi. Waggulu ebire nabyo bimyukirivu n'ebiddugavu.

Abaana abali mu kifaananyi kino bali mu kudduka emisinde, nga bali abaana bana bali ku kisaawe. Ekisaawe kino kirimu omuddo, kirimu n'ebituli ebimu omutali muddo. Waliwo n'abaana abalala abali ku mabbali eri nga bali mu kulaba emisinde. Ne wabeerawo n'amayumba agali emabega eri. Waliwo n'ayanise engoye era okuliraana amayumba ago wakati w'amayumba n'ekisaawe.

Mu kifaananyi muno mulimu oluguudo, oluguudo luno nga lwa kkolansi. Oluguudo nga lwetooloola lulimu lulimu obuntu obweru, ate mu mwetooloolo gw'oluguudo waliwo amayumba agaliko amabaati ameeru. Ku mabbaali g'oluguudo waliyo ensozi empanvu, ng'ate ensozi zino ziriko ebirime ebya kiragala.

Omusajja ali mu kifaananyi kino ayambadde empale ennyimpi n'essaati eya bbululu nga ya mikono miwanvu, ng'ayina emiguwa egiri ku mabbali ge. Ayina n'omusenyu ku ngalo ze, ng'ayina ne kkala eya kyenvu mu nkwawa ku mukono ogumu. Akutte ekimu ku kitundu eky'omuguwa.

Mu kifaananyi mulimu zibbendera. Zibbendera zino ziri ku miti egy'enjawulo nga bbendera za mawanga ag'enjawulo. Waggulu waazo wayitayo amasannyalaze ate nga waliwo ekitaala ekiri mu maaso gaazo; waliwo n'emiti egyetoolodde we ziri, waliwo ebigambo ebyawandiikiddwako nga biri mu lulimi Olungereza.

Mu kifaananyi kino ndabamu omwana ayambadde essaati ya kipaapaali atasibye mapeesa naye nga musanyufu, yenna nga ataddeko akaseko, ate emabega we n'abeera nti nno ayinayo ne baana banne abayimiridde emabega we.

Muno mulimu omuntu ali mu kuvuba ng'asudde obutimba mu mazzi, ayimiridde ku lyato naye nga mu mazzi g'avubamu mulimu n'omuddo ogwamera mu mazzi. Omuntu Ono ayambadde empale nnyimpi ng'ayambadde n'essaati mmyufu.

Mu kifaananyi kino mulimu abaana babiri. Abaana nga balabika bava ku ssomero, omu akutte ekitabo ng'ate abaana bano omu ayambadde essweta mmyufu, omulala ayambadde essweta nga ya bbululu ate ng'omukyala akulembedde mu maaso yeetisse ebintu ku mutwe, nga mu mabbali gaabwe waliyo ekibira.

Omwana adduka ava ku ssomero w'ayita waliwo omuddo ogwa kiragala ayambadde olugoye olweru n'olugoye olwa kikuusikuusi akutte ekitabo ng'ayambadde n'engatto enzirugavu eri w'ayita waliyo emiti ng'era omwana ono adduka misinde.

Mu kifaananyi kino ndaba abazannyi. Abazannyi b'omuzannyo abakozesa omupiira omwetooloovu nga bali ku kisaawe bazannya nga bapa bataddewo n'emmotoka zaabwe ng'ate eri emabega waabwe waliyo emiti emirungi egikoze ekibira.

Mu kifaananyi kino mulimu abasajja bana abali mu kuzimba naye nga bazimba n'embaawo, waggulu bakomerera. Wansi w'ennyumba eno waliyo emiti egikutte ng'ekibira ate ku luuyi eri waliyo ennyanja nga n'ennyanja erimu obuzinga era nga nabwo bwa miti.

Ekifaananyi kino mulimu omusajja Omuzungu nga yakuba ebifaananyi ku mukono. Ayambadde olugoye olutaliiko mikono, ng'emikono gyalwo mimpi, nga lweru era nga ye ayambadde omukuufu mu bulago. Omusajja ono alabikako kifuba kyokka.

Mu kifaananyi kino mulimu omweso, ng'omweso mulimu n'embira. Waliwo abantu babiri abatudde ku mabbali, batudde ku lubaawo nga ku lubaawo kwe kutuuziddwa n'omweso. Buli muntu akutteko ku mweso, omusajja omu alaga nti alonda empiki ez'omweso ate omulala takutteeko.

Muno mulimu omusajja ayambadde enkoofiira n'ayambala n'essaati ng'ayambadde ne gaalubindi. Enkoofiira gy'ayambadde nzirugavu ng'agitunuzza emabega. Atunuulidde ekyuma ekiriko ekyambuka nga kuliko n'ekisalamu. Ekyuma ekyambuka kimyufu, waggulu w'ekyuma kuyitako amasannyalaze ng'ate mu mabbali g'ekyuma waliyo kkala eya bbululu.

Mu kifaananyi muno mulimu omuvubuka omuddugavu nga yeetisse omugugu ogulimu engoye. Mu bulago bwe ataddemu ekintu ekiriko ennyimba ng'era ayimiridde ku luguudo. Oluguudo olwo kuliko ekidduka ekya boodabooda nga kuliko abasajja babiri ate emabega w'oluguudo olwo waliyo ekibira.

Mu kifaananyi kino mulimu akatandaalo, nga wansi waliyo ebidomola, waliwo n'ebikopo. Waliwo n'amayumba ageetooloddewo n'amapikipiki ageetooloddewo, ng'ebintu bino birabika nti nno byozeddwa era ne byanikibwa.

Mu kifaananyi kino mulimu ekimuli, ekimuli kino kiyina emiko nga gyo giringa emyeru ate mu makkati nga waddugavu, wabula mu makkati mulimu ekiwuka. Ekiwuka kino kirabika nga ekyali kiyimiridde ku kimuli kino.

Mu kifaananyi kino, mulimu ekimuli. Ekimuli ekiringa eky'ekimyula oba Makaayi. Nga mu kimuli kino mu makkati mulimu langi enzirugavu ate ku buswiriri kuliko langi eya Kipaapaali, nga mu makkati era mulimu n'ekiwuka. Ng'ekiwuka kino kiri wakyemmanga w'ekimuli. Ekimuli kyaliibwako waneeno ku mabbali gaakyo.

Mu kifaananyi kino mulimu ekizimbe nga mulimu eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka erina langi za kiragala n'enjeru ng'ate waggulu ya kitositosi. Ku mabbali waliyo ppaasikalamu ng'ate mu kiyumba wansi waliyo abantu abayimiridde.

Mu kifaananyi kino mulimu omusajja, omusajja ayambadde essaati takubye kikalu, ng'ayambadde omukuufu ku mukono ogumu, ng'omusajja ono akutte essimu ng'aginyiga. Omusajja ono nga talabika maaso ge wabula ng'alabikako kitundu kimu.